Omukono....omukono gwo omusaadha agemye... omukono guno gwa muzungu era nga guliku ebiviri bingi. Omusaadha ayambeire sawa erimu obukulubuzo obweru no bwirugavu era nga aboneka okuba agemye eirobo eizungu.

Ekifananhi kilaga omuliro oguli ku gaiga mu miti oba munsiko kumbali kwo lugudho era nga mu lugudho mulimu piki nga eri kuvuga okubita mu lugudho olwo.

Aaa amayumba amangi agandi gali ghano ghansi gho lusozi agandi gazimbibwa kulusozi ghangulu.

Ensenene dhe bali ku kalanga nga era dhikali musepiki ensenene dhino dha langi eya kisitaka ne ya kiragalalagala ni kyenvu era nga bali kalangisa omulagho.